Aantu ohaya longitha iipilangi mbyoka ya hongwa momiti oku ninga oosikopa oshowo okuninga iipundi, iitafuula noombete nakehe shimwe tashi vulu okuningwa miipilangi.

Moositola adhihe konyala moshilongo omu na oolaka dhoka hadhi kala dha pakelwa iinima ano iilandomwa, shi kwatelela kutya dhika oothewa, ngano omagadhi, mbino iikulya.

Iimaliwa oya simana oshoka, ngele ka tu na iisimpo, katu na shoka tatu vulu ku ninga methimbo lyongashingeyi. Aantu ohaya futu oosikola dhawo, haya futu iiyenditho okuza mpaka, okuya mpeyaka niisimpo oyo tuu mbyoka.

Iisimpo oya simana monkalamwenyo. Ohatu yi longitha momikalo dha yoolokathana. Okulanda oompumbwe dhetu monkalamwenyo, okulanda oothewa, okulanda omagadhi osho wo iizalomwa.

Kehe mositola omu na oolaka moka hamu kala mwa pakelwa iilandithomwa. Ohaya pakele shi ikwatelela kutya ndhika oothewa otadhi itulilwa, mbika iikulya otayi itulilwa, oshoka ito vulu okupakela iikulya mumwe noothewa, oshoka kashi na uundjolowele.

Aantu mboka yena uunongo wa yooloka thana, ohaya hongo iipilangi mo miti mbyoka ha yeyi ningi oosikopa, no haye dhi landitha opo ya mone oshimaliwa.

Iimaliwa oya simana noonkondo oshoka ohayi longithwa iilonga ya yoolokathana, mwa kwatelwa oku landa iikulya, oku landa oothewa nomagadhi nongele tozi pehala wuuka pehala ekwawo owuna oku futa iimaliwa oshoka oto ende moshiyenditho.

Iimaliwa oyasimana na kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho. Una tozi moshilongo shimwe wu uka moshilongo oshikwawo oho pingakanitha iimaliwa ano tamu taambathana poongamba, togandja yomoshilongo sheni ngweye topewa yomoshilongo mu wu uka oshoka ito vulu okulanda sha niimaliwa yomoshilongo sheni.

Moositola ohamu landithwa iinima ya yoolokathana mwa kwatelwa omalovu naangoka kageshi omalovu. Aantu ohaya landa moondumba, opo ya faalele kuundingosho wawo. Uunene tuu mboka wokomikunda yaka landithulule yo ya mone iimaliwa.

Komahala gomangeshefelo aantu ohayayi ko niinima yayo yayoolokathana kutya oongaku, iikutu, iikulya nosho tuu. Ohaya kala taya landitha yamone iisimpo yo ye kiikwathele nayo monkalamwenyo.

Omiti odha simana, oshoka aantu mboka ye na uunongo ohaya hongo mo iipilangi mbyoka haye yi longitha okuninga oosikopa ndhoka haa tula moondunda dhawo. Moosikopa oto vulu okukwatela mo iinima ya yoolokathana ngaashi oothewa dhoye nomagadhi.

Iisimpo oya simana, oshoka methimbo lyopaife ngele ku na iisimpo, ku na shoka to vulu okuninga. Kutya okulanda iizalomwa, okulanda omakumbatha, okulanda iikulya, ano oya simana noonkondo.

Otuna iimaliwa ya yoolokathana yimwe iikukutu yimwe oyo mafo. Oto vulu oku fala iimaliwa iikukutu kombaanga opo ye kupe mbyoka yomafo ngele owu wete yeku ningila oyindji.

Otuna oositola dhayooloka moshilongo . Kehe ositola ohayi landitha iinima yawo ano iipumbiwa mbyoka aantu yapumbwa monkalamwenyo. Aantu ohaya mbomboloka kuushayi oshowoo kuushamba tayeya okulanda.

Uuna wa longo iimaliwa oyindji oto vulu okuyi fala kombaanga wu keyi pungulilwe, opo wu ikelele wahaninge oshihakanwa shaamboka haya ya ka po iimaliwa yaantu ano inaaye yi longa.

Iimaliwa oya simana noonkondo, ohatu landa omakumbatha getu, unene ngaashi ethimbo lyuutalala ito si uutalala. Ohatu landa iipundi, hoka hatu kuutumba nakehe shimwe monkalamwenyo, kuuna iisimpo oto shi mono nuudhigu.

Oshimaliwa osha simana noonkondo methimbo lyopaife, oshoka, katuna shoka tatu vulu oku ninga twaaheshina. Okutya oku londa oshihauto wuuka pehala limwe lyilipo owuna oku kala wa futa oshimaliwa. Ngweye ngele oshimaliwa oshindji oto vulu oku keshi mbaanga koombelewa dopatatu moshilongo.

Aantu mboka haya landitha, ohaya yi niilandithomwa yawo komangeshefelo gawo, hoka taya landitha ya mone iisimpo, yo ya vule okulanda omboloto ya kehe esiku.

Momiti ohamu hongwa , iihongomwa ya yoolokathana mwa kwatelwa iipilangi mbyoka hayi longithwa oku ninga iipundi osho woo iitafula nomiyeelo dhoka dha simana mokulamwenyo komuntu.

Aantu ohaya longitha iipilangi okuninga iitaafula yawo mbyoka ya hongwa momiti. Ano iitaafula mbyoka ohaya ye yifala komangeshefelo opo yika landwe po yo yamone iisimpo yi ikwathele monkalamwenyo.

Opuna oositola ndhoka, nkene owala dhilipo ohadhi landitha iikunwa. Iikunwa yimwe ngele weyinu itokolwa, po opuna wo mbyoka ngele weyinu tokolwa. Aantu ohayazi komikunda taya landa yaka landithe.

Iimaliwa oya simana oshoka methimbo ndino lyonena ngele ku na oshimaliwa, ku na shoka to vulu okuninga. Iimaliwa ngele owa kala wu yi na oyindji oho vulu oku yi fala kombaanga nande oyo pashigwana eto yi mbaanga, ngoye uuna we yi pumbwa to ke yi tala ko.

Omiti odha simana noonkondo, oshoka aantu ohaya hongo mo iipilangi mbyoka hayi longithaiilonga ya yoolokathana. Okuninga omiyelo dhopoondunda, okuninga iipundi oshowo iitafula.

Oshimaliwa osha simana noonkondo, oshika ngele kuna oshimaliwa oto mono iihuna e to kala wa hepa. Aantu ngele taya yi komanongelo gawo, ohaya ende miihauto nomanongelo gamwe ohaga futwa oshimaliwa, nomoshihauto shomuntu ito ende mo waa hena oshimaliwa.

Aantu mboka yena uunongo owundji ohaya hongo iipilangi momiti etaye ya okuyi longitha ya ninge uusikopa nenge owo mboka uushona wopomalugo nenge oosikopa oonene ndhoka hadhi tulwa moondunda noshowo omiyelo dhoopoondunda.

Aantu ohaya zi komahala gayoolokathana okutya omondoolopa nenge pamwe okomikunda, ano kuushayi nokuushamba noha ye ya moositola oku landa oompumbwe dhawo dho monkalamwenyo ngaashi iikutu, iikulya nosho woo oongaku.

Oomboloto ohadhi adhika moositola moka hamu landithwa iikulya. Aantu ohaa zi komahala giili taye ya okulanda omboloto ya tule muumbaki wuunona wawo wokuya komanongelo.

Omiti odha simana oshoka ohamu hongwa iipilangi mbyoka hayi ningithwa iinima ya yoolokathana. Ngaashi iipundi nosho tuu

Iimaliwa oya simana noonkondo, nongele oweyi longo oyindji, oho vulu oku keyi pungula koombanga dhetu dho patatu moshilongo mwa akwatelwa ombaanga yopashigwana FNB, opo wi ikeelele kookalyamupombo.

Methimbo lyongaashingeyi uuyuni sho wahuma komeho aantu ihaya lala we pevi, ohaya yi koositola hoka haku landithwa oombete oshowo omatyofa nokudhi ilandela.

Uuna wa longa iimaliwa yoye ya gwana ndele kuwete mpoka toyi tula oho vulu okuyi fala wu ke yi mbaange ano komapungulilo noho yaadha nethimbo uuna wa mona kutya kuna sha we mondjato.

Ngele owuna iimaliwa oto vulu okuya kehala limwe tozi pehala ekwawo to londo moshitukutuku shoka hashi futwa iimaliwa. Ngoye oto vulu wo oku landa iizalomwa, iikulya, oothewa no magadhi

Ngele omuntu okwa longo iimaliwa ye oyindji oheyi fala koombaanga ndhoka dhopashigwana dhomoNamibia dhopatatu mwa kwatelwa yaFNB opo iikeelele kookalyamupombo mboka inaaya hala kwiilongela yoye ne .

Omiti odha simana oshoka aantu mboka yena uunongo ohaya hongomo iipilangi sho wo iipundi niitafula mbyoka hayi kamutumbwa okutua omomagumbo nenge okomanongelo.

Aantu mboka ye na uunongo ohaya hongo iipilangi momiti. Iipilangi mbyono ohaye yi longitha okuninga iitaafula, osho wo iipundi. Ohaye yi fala komangeshefelo, opo ya mone iimaliwa nenge koosikola/komanongelo, opo uunona wu ka kuutumbe ko.

Iimaliwa oya simana noonkondo oshoka ohatu yo longitha okufuta omanongelo guunona wetu, oku landa omambo, okulanda iikulya, oothewa, omagadhi, iizalomwa nakehe shimwe monkalamwenyo otashi pula wu kale wuna iimaliwa

Uuna omuntu amono kutya oku na onkayi yontumba ohayi owala koositola hoka haka landa iikutu, oongaku, uugala oshowo oombindja eta zi oluhepo.

Omiti odha simana oshoka aantu mboka ye na uunongo wa yolokathana ohaya hongo iihongomwa yawo momiti nohaya ningi iipilangi mbyoka hayi longithwa okuninga iitafula.

Iimaliwa oya simana noonkondo nohatu yi longitha iilonga oyindji mwa kwatelwa okulanda iikulya yetu ,oothewa omagadhi noshowo tuu ,uuna tweyi longo oyindji ohatu keyi pungula koombaanga dhopatatu moshilongo mwa kwatelwa ombaanga yoFNB ano ombaanga yopashigwana.

Konyala kehe megumbo ohamu kala ondunda ndjoka ya simanekwa, nongele opwe ya omuyenda nenge aantu ya hala okuninga oshigongi omo haya yi mondunda moka nohamu kala iipundi yomaludhi gi ili ngaashi omatyofa nosho wo iipundi mbyoka ya ningwa miiti, ano miipilangi.

Iimaliwa oya simana noonkondo nohatu yi longitha iilonga ya yoolokathana mwa kwatela okufuta omanongelo gaanona yetu. Okufuta iiyenditho moka hatu ende okuza komahala tu uka komahala omakwawo nosho tuu.

Iisimpo ohayi yalulwa e tayi mangwa uupandi. Aantu omwaalu ohaye gu tula kokashinae taya gwedha kumwe, opo yaa ha lyalyakanithe. Ngele ya mana okuyalula ohaye yi fala koombaanga ano taye ke yi mbaanga nohaye ke yi kutha ko uuna ye yi pumbwa.

Aantu mboka ye na uunkulungu owundji moonyala, ohaya hongo iipilangi, mbyoka haye yi hongo momiti nohaya ningi uutaafula osho wo uusikopa, mboka haya ka landitha ya mone iimaliwa.

Aantu mboka yena uunongo wayoolokathana, ngele yahongo iipulangi momiti, ohayeyi longitha mokuninga iipundi noshowoo iitaafula. Ohayeyi fala momagumbo gawo nenge yekeyi landithepo komangeshefelo.

Aantu mboka yena uunongo ohaya hongo iipundi momiti, ano tango shampa yatete omiti ohaya ningi iipilangi, niipilangi mbyoka ohaye keyi longitha ne okuninga iipundi osho wo iitafula.

Iisimpo oya simana nayi noonkondo oshoka ku na mpoka to vulu okuya kuuna iisimpo. Okutya oto zi kuushimba wa uka kOwambo, okutya owu na shoka wa hala okulanda ihe ku na iisimpo, nena ongoye osima yowala.

Momagumbo konyala kehe ohamu kala mu na omahala ngoka ano ondunda nkene yi li po omu na owala iipundi, iitaafula nomatyofa. Moka hamu kuutumbwa kaanegumbo uuna taya li nenge pamwe ye na shoka ya hala okupopya.

Iimaliwa oya simana oshoka oha tu yi longitha okulonga iilongo ya yoolokathana. Ngele ku na oshimaliwa ku na shoka to vulu oku ninga na ku na mpoka toyi monkalamwenyo.

Uuna wu na oshimaliwa oshindji mondjato yoye nowa hala okukambanga oho fala owala kombaanga ndjoka wa hala ano hoka wu na ko okambo e to gandja iimaliwa yoye opo yi mbangwe ngoye wu ye wu yi kutheko esiku we yi pumbwa.

Iimaliwa oya simana, oshoka ohatu yi longitha okulanda iikulya, okulanda oothewa nosho wo omagadhi. Ku na mpoka wo to vulu okuya waa he na iimaliwa, oshoka oho pumbwa okulonda mosheenditho hashi futwa.

Opuna iimaliwa yayoolokathana, yimwe oyomafo omanga yimwe iikukutu. Iimaliwa oyasimana noonkondo oshoka ohatu yi longitha okulanda kehe shimwe konyala moonkalamwenyo dhetu ngaashi toyi moositola eto kutha sho wahala, etoka keshi futila. Onkene owuna okukala noshimaliwa.

Kehe mefumbo omu na ondunda ndjoka hayi kala ya tulwa iipundi ano omatyofa oshowo oshitaafula, ya ningila ngele omwe ya omuyenda omo haye ke mu kundila mo.

Aantu ohaya hongo iipilangi momiti ano omiti odhasimana noonkondo, na ohaya longitha iipilangi mbyoka okuninga iinima yayoolokathana mwakwatelwa oosikopa na ohaya kalonditha etaya mono mo iisimpo.

Momahala ngaashi moondolopa otwaadhamo aantu mboka ya ninga uutala wawo nenge ndi tye pehala mpoka nkene pu li opu na owala aantu mba taya landitha ano aantu ohaya pakeke iinima yawo ya yoolokathana ngaashi iiyimati, omatama noonyanga taya landitha.

Uushitwe owa simana noonkondo ngaashi omiti ohamu hongwa iipilangi niipilangi mbyoka ohayi vulu okulongithwa iilonga ya yoolokathana ngaashi okuninga iipundi, okuninga iitafula, okuninga oombete nokuninga oosikopa nosho tuu.

Aantu mboka ye na uunongo wa yoolokathana, ohaya hongo iipilangi mbyoka hayi hongwa momiti, opo ya ninge mo oosikopa, iipundi niitaafula. Osikopa oto vulu okuyi tula nomondunda yoye.

Iisimpo oya simana methimbo lyo ngaashingeyi, nongele ku yina oto mono iihuna, ano kuna shoka to vulu okuninga. Okutya ondjala mepunda, iikulya ohayi landwa, iizalomwa ohayi landwa, ano iisimpo oya simana.

Omiti odha simana oshoka oha mu vulu okuhongwa iipilangi mbyoka hayi longithwa okweetapo iinima ya yoolokathana ngaashi uusikopa, mpoka hapu tentekwa kehe shimwe shoka wa hala unene moondunda nosho tuu.

Uuna walongo iimaliwa yoye oyindji, oto vulu oku keyipungula kombanga yoFNB ano ombanga yopashigwana. Nenge, wutale kutsha otoyi pungula megumbo ngele ihotila ookalyamupombo.

Iimaliwa oya simana noonkondo oshoka ohatuyi longitha okulanda iikulya tudhengepo nakiidhi ka alwenya ,tatulanda oothewa dhokuyoga no ku iyoga tudhengepi mazimba .

Momiti ohamu hongwa iipilangi mbyoka hayi longithwa okuninga iipundi, iitafula oshowo kehe shoka tashi vulu okuningwa miipilangi. Aantu iipundi mbyoka ohaye yi fala komahala ga yoolokathana ngaashi moosikola nopomahala mpoka hapu kala aantu oyendji.

Iipundi oya simana noonkondo, oshoka nando owa yi pehala mpoka itoo vulu okukala wa thikama noonkondo, oho pewa oshipundi opo wu kuutumbe, ano wu vululukwe po, oshoka omuntu ngele a thikama ethimbo oha loloka momagulu.

Aantu mboka yena uunongo owundji momiti ohaya hongo mo iipilangi mbyoka hayeyi longitha oku ninga oosikopa hadhi tulwa moondunda nopomalugo okukwatelamo kutya uuyaha yo ngele oyili mondunda ohaya kwatelemo iikutu yawo.

Moshilongo omu na oositola dha yoolokathana, moka hamu kala mwa pakelwa iinima ngaashi oondjato, oongaku oshowo iikutu. Aantu ohaa zi komahala ga yoolokathana okuya ya lande oompumbwe dhawo ndhoka ya hala.

Iisimpo oya simana oshoka ngele ku yi na methimbo lyongaashingeyi oto mono iihuna. Aantu uuna ya longa iisimpo oyindji yimwe oha ye yi fala koombanga dhopatatu moshilongo opo yika pungulwe.

Iimaliwa oya simana noonkondo, nongele wuyi na oyindji, oto vulu oku keyi mbaanga. Omuntu uuna e na oshimaliwa oha kala uuvite nawa, ano omwenyo gwe ohagu kala gu uvite nawa.

Kehe megumbo omu na owala ondunda ndjoka hamu kala mwa tulwa iipundi ngaashi omatyofa, aantu ya ningila ngele omwe ya aayenda, omo haya kundilwa, nenge aantu omo taya lile nenge ndi tye pamwe aantu oya hala okuninga oshigongi megumbo, omo owala haya ningile mo.

Iisimpo oya simana oshoka ohatu yi longitha monkalamwenyo okulanda iikulya, oothewa, iizalomwa, nosho tuu. Kuna mpoka toyi, waahena iisimpo. Ohayi futu omanongelo gaanona, nosho tuu.

Omiti odha simana noonkondo aantu mboka yena uunongo wa yoolokathana ohaya hongo moiipilangi mbyoka hayeyi ningitha uusikopa, mo muusikopa ohamu kwatelwa iinima ngaashi omagadhi go kwiishasha, omagadhi goku gwaya no sho tuu.

Oshimaliwa ohatu shi longitha iilonga ya yoolokathana, no hatu vulu wo okutota uumbo, nenge nditye okupatulula uumbo wetu, mboka hatu ka tulako oshimaliwa uuna tweshi longa sha gwana.

Otuna oositola dha yooloka moshilongo nakehe ositola oyina kutya ohayi landitha shike, opuna ndhoka hadhi landitha owala iinima mbyoka yanika omagadhi ngaashi gokugwaya molutu nosho woo miipala.

Aantu mboka ye na uunongo wa yoolokathana momiti ohaya hongomo iipilangi mbyoka haya vulu okuyiningitha iitafula, oosikopa, omiyelo nosho tuu.

Otuna oositola dhayoolokatha moshilongo moka hamudhulu oku adhikaa omalovu. Aantu ahaya kutha uutemba etaa pakele omalovu, ngoka hayekega landithulula ngaashi komikunda.

Moshilongo omuna oositola dha yoolokathana ndhoka hadhi landitha iinima ya yoolokathana, yimwe iikulya dhimwe ohadhi landitha owala iikutu. Aantu ohaya mbomboloka komahala ga yoolokathana ngaashi komikunda nomoondoolopa taye ya okulanda iinima yawo.

Iimaliwa oya simana oshoka ohatu yi longitha okulanda iinima ya yoolokathana mwa kwatelwa omizalo, iikulya noshowo oothewa nomagadhi ano aantu ohaya longitha wo iimaliwa okufuta iiyenditho okuza pomahala ga yoolokathana okuya komahala ga yoolokathana.

Ngele omuntu tayi mositola ndjoka yokulanda oompumbwe dhomonkalamwenyo, oha kutha shoka ahala ,etayi komafutilo hoka hagandja oshimaliwa opo azemo naashoka iile okukonga.

Iimaliwa oya simana noonkondo oshoka ohayi dhenge po oluhepo. Ngele owa hala oshikulya komwenyo gwoye oho tondoka owala e to ka landa oshoka owu na iimaliwa nongele ku nasha ngawo oto kala to mono iihunu.

Iimaliwa oyasimana oshoka ohatu yi longitha okulanda oompumbwe dhomonkalamwenyo dhayoolokathana ngaashi okulanda iipundi, okulanda iikulya, okulanda iizalomwa noshotuu.

Methimbo lyongashingeyi aantu hawu nene naana twaadha ya lala pevi nenge nditye puutalahe ohaa landa oombete moositola moka hamu adhika oombete eta ya landeleko iikumbatha.

Omiti odhasimana oshoka ohamu hongwa iipilangi mbyoka hayi longithwa okuninga iinima ya yoolokathana. Ohayi vulu okupangelwa kekuma, aantu taya kala taya tenteke po uukopi nenge oombu woongala hawu tulwa moondunda, omagadhi nosho tuu.

Iimaliwa oya simana oshoka, ohatu yi longitha iilonga ya yoolokathana ngaashi okufuta oma nongelo gaanona, okulanda iikulya noku futa wo iihauto ano nditye omatukutuku moka hatu ende okuza pehala limwe wuuka pehala ekwawo.

Momagumbo omuna oondunda ndhoka nkene owala dhili po ohamu adhika iipundi ngaashi omatyofa, nongele omweya omuyenda omo owala ha falwa moka nongele thimbo limwe aantu otaya li, omo haya li le nenge nditye taya ningi oshigongi, omo taya ningi le.

Kehe megumbo konyala otwaadhamo iipundi yomatyofa ano yimwe ohayaadhika pomahala mpoka hapu kuutumbwa aantu nditye opo hayuuhala nenge pamwe opuna nande oTV aantu taa tala omatanga otwaadha yakantumba kiipundi oyo tuu ho.

Aantu mboka yena uunongo wa yoolokathana ohaya hongo iipilangi momiti . Nohaye yi longitha okuninga iipundi , iitaafula nosho woo oku ninga omiyelo ndhoka hadhi tulwa poondunda momagumbo.

Kehe megumbo konyala omu na ehala ndjoka to adha po wala pwa tulwa iipundi yoku kiitumba uuna nando aantu taye ya mo nenge aayenda pamwe nenge one mwa hala oku kalya oha muyi wala pehala mpoka e tamu kuutumba.

Omiti odhasimana oshoka aantu mboka yena uunongo wayooloka ohaya hongo mo iipilangi mbyoka hayi longithwa okuninga iipundi, iitaafula nosho wo omiyelo.

Otuna oositola dha yoolokothana moshilongo shaNamibia mohadhi landitha iinima yayoolokothana oshoka dhimwe ohadhi landitha owala omalovu, iikutu, iikwatelwa yopomalugo nadhimwe oombete.

Megumbo kehe omu na mehala moka ha mu telekelwa ano aantu ohaya tulamo iikulya oshoka omo mu na iikulya yomegumbo ayihe nongele owe ya megumbo ashike owa sa ondjala iho kwatakwata oho yi owala eto kutha shoka wa hala okulya.

Methimbo ndino lyopaife ngele ku na oshimaliwa ku a shoka to vulu okuninga oshoka aantu ohaya zi pomahala ga yoolokathana taya futu ondando yoshimaliwa uuna we ende moshitukutuku.

Iimaliwa oya simana oshoka, ngele katu yina katuna shoka ta tu vulu oku ninga. Aantu oha yi imanga wo uupandi noku yi fala koombaanga, ngaashi ombaanga yopashigwana nenge kombaanga ya Venduka.

Ngele owuna iimaliwa oto vulu okulonga iilonga yayoolokathana mwakwatelwa okulanda iikulya, oothewa, omagadhi nokuya komahala gayoolokathana moshilongo.

Iimaliwa oya simana oshoka ohatu yi longitha iilonga ya yoolokathana, ngaashi okulanda iikulya, omagadhi, oothewa nosho wo iizalomwa. Ngoye oto vulu okukeyi mbaanga.

Iimaliwa oya simana noonkondo. Katuna shoka hatu vulu oku ninga twaana iimaliwa. Naantu mboka haya nu omalovu shampa keenasha ota kala owala eekama ano natu longitheni iimaliwa yetu nawa tse tu dhengiipo oluhepo.

Iimaliwa oya simana noonkondo, oshoka pethimbo lyopaife ngele ku na oshimaliwa ongoye osima yowala. Aantu ohaye yi longitha okulanda iikulya yawo, oothewa nakehe shimwe monkalamwenyo. Ngele owu yi n aoyindji, oto vulu oku ke yi pungula kombaanga yopashigwana yedhina FNB.

Iimaliwa oya simana, oshoka ku na mpoka to vulu oku ya, nenge ku na shoka to vulu okuninga waa he na oshimaliwa. Ohatu futu omanongelo guunona wetu, tatu landa iikulya , tse tatu landa iizalomwa noshimaliwa.

Otuna oositola dha yoolokathana moshilongo. Moositola dhimwe ohadhi kala owala dha pakelwa oongaku odhili kombinga, oondjato odhili kombinga, iikutu oyili kombinga noshowo tuu. Ano aantu ohaya zi komahala gi ili nogi ili taye ya okulanda iinima yawo. Nongele owa kutha shono wa hala ohoyi peshina lyomafutilo eto gandja oshimaliwa opo wuye nasho.

Moositola omuna ehala ndyoka hapu dhengelwa iinima mbyoka to landa mositola, ano oho ka konge owala shoka wahala etoshi eta peshina ndyoka etashi kupe omwaalu ngoka wa pumbwa oku futa, opo wuye noshinima shoka wiile oku konga.

Iisimpo oya simana noonkondo oshoka ohayi ti dha po ondjala, omuntu oto kutha owala oshimaliwa shoye, eto ka landa uukwashikependjewo woye uundjembele, omayapela nosho tuu ngoye owa ti dha po ondjala aasho.

Moositola iilandithomwa ohayi kala ya pakelwa moolaka nohayi kala ya tulwa mo shi ikwatelela kutya mbino iikulya ohayi li wa, yo mbino oothewa, oshoka ito vulu oku tula oothewa mumwe niikulya.

Moondoolopa omu na oositola moka hamu landithwa iinima ya yoolokathana iipumbiwa konyala ayihe yomonkalamwenyo naantu ohaya zi komahala gi ili nogi ili okuya ya lande.

Omiti odha simana oshoka aantu mboka ye na ontseyo nuunongo ohaya hongo mo iipilangi, mbyoka haye yi ningitha uusikopa opo ya kale taya tula mo iinima yawo.

Iimaliwa oya simana noonkondo nongele owe yi longo oyindji, oto vulu okuyi manga okapandi e toyi pungula megumbo. Ngele owa tila ookalyamupombo, opu na ombaanga yopashigwana ndjoka yoFNB tayi ku kwathele, opo wu pungule mo iimaliwa yoye.

Omuntu ngele owayi mositola eto kutha shoka wahala okulanda, oho yi po mashina gokufutila, mpoka ho gandja oshimaliwa opo wu ethwe wuye noshi nima shoka wa kutha moolaka.

Omuntu ngele toyi koshilongo shilwe ,kashishi sheni ohoyi wuka taambathane iimaliwa komahala hoka koongamba dhoshilongo opo sho toyi moshilongo kuuka mone iihuna oshoka iimaliwa ethimbo limwe yomoshilongo sheni inayi pitikwa okulonga moshilongo moka wu uka.

Ngele owa longo iimaliwa yoye oyindji oto vulu oku ke yi mbaanga koombaanga dhopatatu moshilongo mwa kwatelwa ndjoka yopashigwana, ano FNB, Bank Windhoek nenge Nedbank.

Iipundi oya simana, oshoka ngele oweya pehala lyontumba ito vulu oku kala owala wa thikama, oshoka oto vulu oku kwatwa noketelele ano ohapu kala iipundi mbyoka ya tulilwa po owina opo kehe ngoka toya mehala moka oto thikile owala to kuuntumba.

Iimaliwa oya simana nohayi vulu oku ka mbaangwa moombaanga dhetu dhopatatu moshilongo mwa kwatelwa ombaanga yotango yopashigwana yoFNBnenge ombaanga yaVenduka. Ngele nee we yi pumbwa oto vulu oku e yi kutha ko, ano to ke yi nana ko pwaana omalimbililo gasha.

Iimaliwa oya simana oshoka ohatuyi longitha iilonga ya yooloka. Ngele kuna oshimaliwa kuna shoka tovulu okuninga ,nongele owuyina oyindji ohovulu oku keyi pungula kombaanga yopashigwana yo FNB nookwawo dha gwedhwapo.

Moositola dha yoolokathana moshilongo oto adhamo iinima mbyoka konyala wapumbwa monkalamwenyo ano mbyoka itovulu okukala kuuyina ngaashi iikutu ano aantu ohayazi komikunda nomikunda oshowo moondoolola dha yoolokathana ta yeya okulanda iikutu yawo ,oongaku, oothewa naayihe yapumbwa.

Iimaliwa oya simana noonkondo oshoka oha tuyi longitha iilonga ya yoolokathana. Ohatu londo iihauto tofutu oshimaliwa uuna tou pehala lyontumba wu uka pehala lyontumba, nongele toyi komanongelo aantu yamww ohaya londo oohauto.

Moositola kehe ohamu kala oolaka, moka hamu kala mwa pakelwa iilandithomwa ya yoolokathana, ashike aantu ohaya pakele shi ikwatelela kutya, mbika iikulya itayi tulwa mumwe noothewa, nenge niikutu.

Aantu ohaya kaninga omathigathano guuthanguthangu, mpoka hapu kala puna iimaliwa nenge oshinima shontumba tashi vulu oku kala sha sindanwa. Aantu ohaya yi nee hoka taya kalonda kuuthanguthangu taye wu hingi, ya tale ngoka tathiki tango.

Iipundi oya simana noonkondo oshoka kapena mpoka to vulu okuya e to kala owala wa thikama kaapena oshipundi. Oho kuutumba koshipundi opo ku ihatepo, thimbolimwe pamwe owa sa nande ondjala, ano ohayi kwathele noonkondo.

Oshimaliwa osha simana notuna iimaliwa ya yoolokathana muuyuni ano kehe oshilongo oshina oshimaliwa shasho ohatu yi longitha okulanda iikulya ,oothewa niizalomwa ,tse ohatu vulu wo okuyi mbaanga ano tatu keyi nana ko uuna tweyi pumbwa.

Iimaliwa oya simana nookondo. Oshoka, ohatu yi longitha oku landa iikulya yetu momagumbo opo kaatukwatwe ku kayidhi kaalwenya. Oku landa oothewa oshowo omagadhi.

Opuna oositola ndhoka hadhi landitha owla iikwa matyofa , mwa kwa telwa oombete. Ano aantu ohaya zi komahala gi ili opo yalande oombete dhawo osho woo omatyofa gawo.

Iimaliwa ohatu yi longitha iilonga ya yoolokathana ,ngaashi okulanda iizalomwa, okulanda iikulya nosho wo oothewa nomagadhi noku futa omanongelo gaanona yetu.

Iimaliwa oya simana oshoka ohatu yi longitha momikalo dha yoolokathana ngaashi okufuta iiyenditho tatu zi pomahala gamwe tuuka pomahala omakwawo. Ohatu landa woo iikulya tse ohatu landa iizalomwa osho woo iikumbatha.

Omiti odha simana oshoka antu mboka ye na uunongo ohaye dhi tete noku kutha mo iipilangi osho wo iipundi niitaafula mbyoka haya ka landitha ya mone iimaliwa.

Aantu mboka aankulungu haya hongo iipilangi momiti ohaya vulu oku ninga mo iinima ya yoolokathana mwa kwatelwa uugumbo wuumbwa moka ho tula mo uumbwena eto wu edhililemo opo kawu kale tawu lyatakana negumbo.

Omiti odha simana oshoka ohamu hongwa iipilangi mbyoka hayi ningithwa iitaafula. Piitaafula ohapu tentekwa uuyaha unene aantu ngele taya li kaaya tenteke iinima yawo pevi.

Omiti odha simana oshoka aantu mboka yena unongo owundji oha hongomo iitafula osho wo iipundi nipilangi mbyoka ha yeyi longitha momiikalo dhayoloka thana.

Iimaliwa oya simana noonkondo nohatu yi mbaanga koombaanga dhopatatu moshilongo. Uuna tweyi mbaanga ohatu kala twa gamenwa kookalyamupombo mboka haya vulu okuteya omagumbo gaantu e taye ya ya yake mo iimaliw ambyoka yi li megumbo.

Iimaliwa oyasimana noonkondo oshoka ohayi dhenge po oluhepo kuna shoka to vulu okuninga wahena oshimaliwa. Ohatu landa iikulya yetu, tatu landa oothewa twiyoge tukale twa nika nawa tse tatu landa omagadhi niimaliwa oyo tuu mbyo.

Iisimpo oya simana oshoka oha twilongitha momiikalo odhindji kapena poka tovulu okuya wahena iisimpo, iisimpo oha yitukutha oluhepo mokulanda opumbwe dhetu konyala dhoka adhihe twahala, ano ngele owuna iisimpo ongweye itomono iihuna yasha.

Iimaliwa oya simana methimbo lya nakanena. Aantu thimbo limwe ngele oye yi na oyindji ohaye yi manga uupandi e taye ke yi mbaanga hoka haye ke yi tala ko owala uuna ya pumbwa oku yi longitha.

Uuna omuntu alongo iimaliwa ye oyindji oheyi fala kombaanga mwakwatelwa ombaanga ya FNB. Ekeyi mbaange ano akwatelwe opo iimaliwa ye yaahaya kwepo kookalya mupombo.

Iimaliwa oyili ya simana oshoka ngele katuna iimaliwa katuna shoka tatuvulu okuninga nohatu yi longitha iilonga ya yoolokathana, okufuta iiyenditho uuna tozi pehala limwe wu uka pehala .

Oomboloto odhili dhasimana oshoka aantu ohaya kalanda moositola, yamwe ohayedhi ningi yoyene etaya kala taya tula muumbaki wuunona wayo, uuna tawuyi kosikola.

Iimaliwa oyasimana noonkondo na ohatu yilongitha okulanda iizalomwa tusiikile omalutu getu, ngaashi naana pethimbo lyuutalala, osho wo iikulya opo katudhengwe kokalwidhi kalwenya.

Iimaliwa oya simana oshoka ohatu yi longitha iilonga ya yoolokathana ngaashi okufuta omanongelo guunona, okufuta iiyenditho yokuza pehala mpaka wu uka pehala ekwawo nokulanda iikulya.

Omiti odha simana oshoka aantu mboka ye na uunongo ohaya hongo mo iipilangi mbyoka hayi ningithwa iipundi, iitaafula oshowo oosikopa.

Methimbo ndino lyopaife aantu ihaya lalawe pomavi, oshoka opuna oombete hoka ho tula owala iikumbatha yoye eto lala nomwenyo gu uvite nawa. Ano ohayedhi landa moositola dhayoolokathana dhoka hadhi landitha iinima ya nika oombete nomatyofa.

Iimaliwa oya simana oshoka ohatu yi pungula moombanga dhopatatu moshilongo, mwa kwatelwa yopashigwana yoFNB, oBank Windhoek oshowo yaNedbank.

Moositola omuna oolaka moka hamukala mwapakelwa iinima yayoolokathana ngaashi, iikulya, uuleke, oothewa, omagadhi na ohayi pakelwa shi ikwatelela kutya mbino iikulya otayi yi kombinga yawo, yo mbino omagadhi otagi ikalekelwa, ito vulu okutula oothewa mumwe niikulya.

Iimaliwa oya simana noonkondo oshoka ngele katuna iimaliwa katuna shoka tatu vulu oku ninga nende oku landa pethimbo lyongaashingeyi. Iimaliwa ohayi tu fala komahala giili nogiili mpoka hatu futu oolefa. Ano ngele kuna oshimaliwa omuntu iteku ethele mo ohauto ye.

Moondolopa omuna omahala moka muna oositola hadhi landitha iinima ya yoolokothana mwakwatelwa iikutu. Ano iho kala to endagula ohoyi owala mositola moka wahala.

Aantu mboka yena uunongo owundji ohaya hongo iipilangi momiti, mbyoka hayi longithwa okuninga iipundi, iitaafula noshowo oombete nohaya fala komangeshefelo opo yamone iisimpo.

Moshilongo omuna omahala ngoka to adhamo oostola dha yoolokathana, konyala kehe ostola omo yili. Aantu ohaya zi komikunda osho woo komahala giili nogiili taye ya koostola oko tuu hoka, yeye ya lande oompumbwe dhawo.

Moositola ohamu landithwa omalovu oshowo uukende mboka ihaa wu kala wuna omalovu ano oonamunate. Aantu ohaa landa yamwe taakalandithulula opo yamone iisimpo.